Paɣaba n boŋo paɣaba maa galisiya ka bi niraba ata kpabi bihi ka so yɛ liiga dozim ka so zaŋ chinchin ʒiɛ n kpabi bia ka so gbubi anbirɛla

Tumtumdiba n boŋo bi ʒɛla tandoɣu ni tandoɣu maa puuni ka kom biɛni so yɛla liiga vakaɣali ka di boɣari niŋ zaɣ dozim ka so yɛ liiga dozim ka ʒɛ nyaanga ka so gba mii yɛ liiga piɛlli

Paɣa n ʒɛya ka kpa ninkpari sabinli ka yɛ liiga piɛlli liiga maa boɣani ka di niŋ zaɣ sabinli ka bihi piɛ n gili o sheeni bihi maa shab yɛla liiga ʒiɛhi ka shab yɛ liiga piɛla ka Bidib bili ʒɛ bi luɣuli ni ka bi piri namda

Namda nim n bɔŋɔ namda nim maa galisiya ka bi shɛbi shɛbi li namda nim maa kom nyɛla din galisi zaɣ ʒiɛ biɛni ka zaɣ sabila biɛni ka zaɣ nuɣso biɛni

Daani mbɔŋɔ niriba galisi ni so pili la zupiligu ka ye liiga nuɣiso ka so jinjam sabinli o yɛanga ka ye liiga vakahali ka so jinjam sabinli.

Duu ni n boŋo ka paɣa ʒɛya paɣa maa yɛla liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ o nyaanga ka fulaawasi tamya o zuɣusaa ka diriri yiliya diriti maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka teebuli ʒɛ duu maa ni

Paɣa n ʒiya ka yɛ tani liiga ka bob di bobga ka teebuli ʒɛ o tooni ka silba pa teebuli maa zuɣu ka suu paya ka ŋmani tamya ka dirigu gba pa dizuɣu